Eki n'ekibuga noreeba harimu abantu nibakoreramu ebintu bingi harimu emotooka nyingi harimu abantu buri omwe ari omukyeye harimu piiki harimu ebizimbe aharubaju rw'omuhanda haijwiremu abantu nindeebamu nabakuguza ebintu aharubaju rw'omuhanda

Omukishushani nindeebamu omutsigazi ajwire empare erikwiragura, esaati etiine mikono akwasire obuveera omu ngaro obundi abutiire ahibeega, nindeebamu ondiijo omushaija ari aha piki, nindeebamu n'emotoka erikwera

Nindeeba abaana babiiri omwe ariyo navuga egaari ondijo ariyo nastindiika omwishiiki aha gaari hariho obudomoora bubiiri aharubaju rwaabo hariho ekishaka aharundi orubaju n'itaaka

Nindeeba owa boda omushaija ajwaire heremeti ajwaire na jacket ya buraaka aheekire abaishiki babiri omwe ajwaire esaati erikwera ondijo ajwaire eya kinekye bakwatsire emitaka bari aha piki.

Omu kishuushani eki harimu amaato, amaato ashatu rimwe harimu omushaija ashuutamire ajwire ekofiira agandi abiri tihaine barimu nindeebamu ekidoomora nindeebamu amaizi nindeeba ekishaka aharubaju rweye

Mu kishushani nindeebamu amaizi aha maizi hariho obwato harimu ebinyonyi biguruka omwiguru hariho akato ak'ebiti akakitaka harimu n'obwato obundi obw'erangyi ezindi

Omukishushani nindeebamu orugutto orugutto rwa koransi haruho emotoka nindeeba ahagati y'orugutto hariho ekikutanuura orugutto kyikarukora engutto ibiri nindebamu orugutto orw'itaka nindebamu amaju ndebamu ebinyantsi ndebamu emiti.

Nindeeba ekibira harimu emiti yakiragara harimu oruguuto rw'itaka ahagati y'ekibira nindeebamu enshozi nindeebamu empanga nindeebamu ebinyaatsi

Aha hariho abashaija bashatu bari ahamatto , amatto n'atano gari ah'amaizi harumu omwe ajwaire enkofiira ya kinekye omwe nagyezaho kureeba omu maizi ondijo aine ekiti kyokuguma nateeza amaizi.

Nindeeba omushaija akwatsire ipapari omungaro ajwaire esati yebinyarra ebikwiragura ebikwiragura ebyakinyantsi ebikwera enyuma yeye nindebayo obuti n'ekishaka.

Omukishushani nindeebamu emifungo yesente ena eyemitwaro etaano etaano bikomire birimu erangi ya kinekye hariho maapu yeihanga

Nindeebamu engabi omukishushani eki ery'omurangi yakitaka, ndeebamu ebinyansi, nindeeba eri nirindiro ry'enyamishwa, ndeebamu ebiti ebyomire, ndeebamu n'emiti esherukire.

Omu kishuushani harimu enju eyombekyise obudoongo aharubanju rwayo hariho akandi kanju aku bariyo nibombekaho ak'obuti n'obudoongo, harimu enkooko eshaaki, ente eshatu, ibiiri z'emeraire emwe abyami kandi zikomirwe aha mugooye, harimu n'emituuba

Aha hariho abashaija babiiri bari aha kaato, akaato kari aha maizi abashaija boona babiiri tihaine ajwire esaati omwe ajwire empare erikwiragura ondijo ajwire empare erikutuukura boona bakwistye ebiti babiteire omu maizi

Omu kishuushani nindeebamu abashaija bana bashutamire ah'amaizi nindeeba enyanja omwe ajwire esaati erikwera ondijo tajwire esaati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

Ogu n'omwaro nindebaho amaato mingi nindebaho abantu nindeeba amaato agamwe gari aharubaju agandi gari aha maizi nindebaho omusheenyi nindebaho ebimotoka bikutiiha omushenyi nindebaho amabare gakwera nindeba amaizi.

Omu kishushani nindeebamu abatsigazi baingi omwe ajwaire empare erikwera ondiijo abandi bajwaire esaati zirikutukura bakusikasikana omwe akwaitse omupiira omu ngaro abandi bemereire aha rubaju rwabo.

Omu kishushani eki nindeebamu omushaija ajwaire aha munwa akakokoro kakwiragura ajwaire esaati y'ebikuubo birikwiragura n'erangi nyingi harimu eya kitaka haruka erikwiragura harimu obukuubo bwa burikwera

Omukishushani nindeebamu omwana ajwaire enkofiira akwatsire ekyenyaza kito kikomire akahuuzi omukanwa nindeeba ondiijo omushaija amuri ,enyuma ajwaire eshati erikutukura nindeeba amaizi nindeeba aharubazu rwamaizi hariho emiti ,nindeeba emigongo, nindeeba omushaija ondiijo ojwaire esaati erikwiragura enyuma yaabo.

Omukyishani harimu abantu, harimu abaana babiri, omwe ajjwire sikati erikwiragura ondijjo ajjwire empare erikutukura, harimu akateebe kembaaho harimu ekyapa Kya Kya kyinekye, harimu amakara, harimu abashijja babiri basitamire aha kateebe, harimu ekyitokye harimu endeelee

Omu kishushani eki nindebamu abantu abakazi abaana nindebamu ebirago nindebamu omukazi ashutami arukuruka ekirago enyuma yabo nindebayo emiti nindebayo emitumba nindeeba emotoka.

Omukishushani eki harumu ebishansha byazire ahansi bashukireho enyaanya omu nyaanya ezibashukire ahabishansha ebyo harumu ezitahiire ezine color ya kinyaatsi harumu nezihiire ezirukutukura n'ezitiirwe.

Omu kishuushani nindeebamu emyenda ekubire emwe nindeeba ehanikire harimu waaya ekomire aha kisiika harimu emyenda ehanikire aha kisiika arimu aine amabara mingi harimu obushaho nareebamu n'akaibo

Omukishushani nindeebamu kapa erikwiragura esitamire ahansi ahusitami hariho otubare tukwera ahaiguru yaayo hariho ebyoma abwokuba nindeeba ebyoma bisimbire ahantsi enyima yaayo hariyo amabare

Omu kishushani nindeebamu omushaija ajwaire rugabire ondiijo akwatsire eihurire ariyo naatamu shumbuusha ajwaire esaati ya kinekye aha meeza ey'ekiti hariho ekinushu

Aha ruguuto rwa koorasi Hariho ebigaari bikukururwa endogoya harimu emotoka aha bugaari hemeriireho abasigazi omwe ayoheriize enkoni omu mwanya aha ruguuto nindeebamu ondiijo omutsigazi arikutambura nindeeba ebikondo by'amashanyarazi ndeeba birabizemu waaya ndeebamu emiti